Abavubuka abali kutanhulu oghundhi agemye egheri bbalo alikuyugha amatafali oghundhi alikugya kusitula ensugha.

Omusaadha atyaime ku kidomolo ayambaile enkofiira emmyufu. Kumbali ghaligho, bikasasilo kasasilo. Ghalaga nti batemelagho ebidomolodomolo.

Endhovu dhili kutambula bwe dhilya eisubi dhili nhe ento, einhuma ghadho eriyo emiti nhe'isubi.

Omukazi ayambaile ekikofiila ekimmyufu ku mutwe. Ali kunhoga emwanhi enhenvu. Ayambaile bulawuzi endhilugavu.

Omusaadha ayambaire enkofira emyufu ku mutwe ali kusilingisa egaali ku lugudho einhuma ghe eli kuvaayo abantu.

Ekinhonhi ekye mereire ku buti, ekinhonhi kinho kiliku amagulu amaghanvu kilimu langi endhirugavu, endheru nhe ye kivuvu.

Obusolo obwo munsiko, obundhi buli kulya eisubi, obundhi bulinha kye bulingilile buzinze emikila gyabwo mu magulu.

Omusaadha atyaime mu biveera nga mungalo dhe alinha bya gemyemu, mumukono gwe oghundhi agemyemu akantu akeru einhuma ghe ghaligho elilii nga elyato.

Omusaadha agemye eisimu mungalo dhe kumukono gwe kuliku esawa ate ogundhi kuliku akakomo.

Obusolo obwomunsiko nga buli mwiisubi eryakiragala bulina kyebulingirire era nga busitwire amatu gabwo.

Engoye edh'ebyobughangwa nga mulimu omugaile, ghabagho enkofiila, ghansi ghaligho ebinhele.

Entwiiga edhili ghagati mu luguudho. Kumbali kwadho eliyo emiti ate einhuma ghadho eliyo eisubi elili mu langi eya kilagala.

Amaato agali ku maadhi nga agandhi gali ku lubalama, olw'ennhandha. Ghaligho abasaadha basatu abemeleile, ogh'okuna afukamiile.

Abaana babiri oghundhi nga atyaime ghansi agemye akadhomolo aka maadhi ali kunhwa, oghundhi ayemereire ayambaire tisaati emyufu.

Emigugha egili aghalala era misibe sibe gyamu, emigugha ginho gili mu langi eya kilagala. Mulimu omugugha omu nenhe mulala omweru.

Enhumba eya lawundha nga wangulu wayo kuliku ebyuma wangulu eriyo ekintu ekiryoti kibbaketi kyebagirambazaku nga kuliku akasalabba wangulu.

Endhoki eri mu kimuli, ekimuli kinho kilimu langi ibiri mulimu eya kakobe mwabamu nhe ya kyenvu.

Amaato gebataire muluya, amaato ganho amairugavu ghaligho ekizimbe mumaiso ghabagho nh'olusozi.

Tureela eya mafuta eri kubita ku luguudho. Ya langi nderu. Erimu obwirugavu

Ebighumbe byebaghumba mwiitaka ghaligho eky'omukazi n'abaana babiri omulenzi n'omughala, omukazi atyaime.

Omuntu atali kutegerekeka bulungi oba mukazi oba musaadha ataire masiki kumunhwa alimukala endhirugavu.

Enhumba eriku eidhuuka eritundha ebyambalo ebyabakazi ghangulu wayo kuliku ekipande wansi wayo bapakizegho bagyagi.

Akasolo ako munsiko akali mu langi endheru nhe endhirugavu Kali kumbali okwo lugudho, einhuma ghako eriyo emiti ghabayo nh'eisubi.